Mootiin Teediroos jedhamu yeroo durii biyya keenya kana bulchaa nama turedha. Akka seenaan jedhutti namni kun biyya amma agarru kana bifa ammaa qabaachuu akka dandeessuuf qabsoo guddaa gochaa turuusaatu yaadatama. Kabaja biyya kanaa eegsisuu irratti qooda isaa bahachuu nama danda'edha.

Horiin yookiin loon qabeenya uumamaa namatti madaqanii nama waliin jiraataniidha. Loon dhala namaaf faayidaa hedduu qabu. Isaan keessaa muraasni; qonna keessatti, nyaataaf, aannan irraa argachuuf, madda galiifi kanneen kana fakkaataniif oolu.

Namoota horiira nagaa bahanii diddaa garbummaa gaggeessaa jiran farra garbummaa kan ta'eerroodha. Isaanis mirga ilma namaaf falmaa kan jiraniifi sirna biyya aangoo abbaa hirruummaan bulchuu fedhu kan itti didaa jiranidha.

Ministarri barnootaa piroofeesar Birhaanuu Naggaa miidiyaalee biyyattiif ibsa kennaa jiru. Piroofeesar Birhaanuu duubatti alaabaan Itiyoophiyaa ni jira. jalaan barreeffamni ' Feestivaalli barattoota Yuunivarsiitii eegale ' kan jedhu afaan Amaariffaan barreefamee jira.

Itoophiyaan biyya guluffii fardaatiin beekamtudha. Biyyi kun fardeen hedduu waanta qabduuf namoonni ishees ijoollummaa irraa kaasee farda gulufuu shaakalu. Guluffiin Fardaa keessumaa akka aadaa saba Oromootti waggaa waggaadhaan dirreetti bahamee taphatama. Taphni Fardaa kunis Goojee jedhamee beekama.

Teessuma manaa keessaa isa tokkoo yommuu ta'u maqaan isaa 'Soofaa' kan jedhamudha. Soofaan gosa teessumaa yommuu ta'u mukaa fi ispoonjii irraa kan tolfamuudha. Irra taa'uuf hedduu kan toluu fi kan nama gammachiisudha.

Suuqii gurgurtaa qinxaaboo keessatti meeshaaleen golosoota hedduu kanneen akka dibataa, saamunaa ilkaanii, moodeesii fi kan kana fakkaatan gos gosaan nammanii argamu. Dibanni as irratti mul'achaa jiru kun kan rifeensa mataatiif fayyaduudha.

Wanti amma argamaa jiru kun iddoo beekisi addaa addaa itti maxxanfamuudha. iddoo itti beeksisi itti maxxanfamu kun bifti isaa gurraacha kan taheedha. akkasumas iddoo beekisi itti maxxanu kanatti ammayyuu beeksisi tahee itti maxxanfamee argamaa jira.

Ijoollee waliin dabtara bananii irraa qo'achaa jiraniidha. Ijoolleen kun mana barumsaa tokkotti kan baratan yemmuu ta'aan uffata seeraa mana barumsaa wal fakkaataa qabu. Ijoollee waliin qo'achaa jiran kana keessaa namni lama dubara.

Nyaanni soorota yookiin wanta dhalli namaa guyyaa guyyaan beela ba'uuf afaaniin gara keessaatti fudhatudha. Nyaanni wanta dhalli namaa jiraachuuf yookiin jireenya isaa itti fufsiisuuf soorata guyyaa guyyaan nyaatamudha. Kana malees nyaanni albuuda baay'ee barbaachisaa ta'e kan ofkeessaa qabudha.

Itoophiyaan biyya sirna Dimookiraasii erga hundeessiteen asitti, ministeerota garaa garaa hundeessuu dandeessee jirti. Isaan keessaa Ministeerri Odeeffannoo fi nageenya walitti dhufeenya hawaasaa to'atu tokkodha. Ministeerri kun odeeffannoon haqa irratti hundaa'an akka tamsa'an taasisa.

Dhugaatiin wanta dhangala'oo dhalli namaa dheebuu isaanii ba'uuf, afaaniin gara keessaatti fudhatan yookiin dhuganiidha. Gosoota dhugaatii keessaa tokko dhugaatii bishaaniti. Bishaan gosa dhugaatii keessaa isa jalqabaafi kanneen biroo irra kan barbaachisuudha. Dhugaatiin biroo immoo dhugaatii waarshalee keessatti oomishamaniidha.

Arboonni gurguddoon lamaa fi ilmooleen isaanii sadi iddoo tokko dhaabbachaa jiru. Isaan keessa arbi guddaa fuuldura kanatti argamu gurra isaa afarsaa jira. Ishee xiqqoon fuuldura isaa jirtus kumbii ishee raasaa jirti.

Biqiltuu mooraa dallaa namaa keessatti argamaa jiru argaa kan jirrii maqaan biqiltuu kanaa ammoo warqee jedhamuun kan beekkamudha. Warqeen kun ammoo fayidaaa hedduu kan qabu yoo ta'u , muraasni isaa nyaataaf galii argamsiisuuf kan tajajiluudha.

Alii birraan weellisaa uummata Oromoo biratti iddoo guddaa qabudha. Weellisaan kun yeroo durii ennaa Afaan Oromootiin dubbachuun hindanda'amne keessa qabsoo guddaa gaggeessuudhaan namoota baay'eedhaaf yeroo har'aa bilisummaadhaan akka weellisaniif karaa saaquu nama danda'edha. Kanaaf yoomiyyuu seenaan isaan yaadata.

Kan argamu kun waantoota ijaarsaaf oolan keessaa tokko kan ta'e fi maqaan isaa 'Simmintoo' kan jedhamuudha. Simmintoon ijaarsaaf gahee olaanaa kan qabuu yommuu ta'u ijaarsa gamoo fi kanneen biroo keessatti hojiirra oola.

Timaatimni oomisha qonnaa jallisiidhan yookiin rooba gannaatin oomishamudha. Timaatimni kuduraa nyaataaf baay'ee gaarii ta'eedha. Timaatimni faayidaalee hedduu dhala namaaf qaba. Isaan keessaa muraasni; nyaataf, qorichumaafi kan fayyaduudha. Biyya keenyattis Timaatimni baay'inaan oomishama.

Qotiyyoon gaanfa akka malee dhedheeraa ooddii irratti midhaan dha'aa jiru. Namni tokko qotiyyoota duuba deemee haleelaa yemmuu jiru tokko immoo handaara ooddii dhaabatee dhaabbatee akka qotiyyoon ooddii keessaa hin baane dhowwaa jira.

Biqiltuun baala magariisaa ta'e kun kuduraalee fi muduraalee keessaa isa tokko yoo ta'u, maqaan isaa raafuu jedhama. Raafuun kun bifa ammayyaatin qorannoo fi qo'annoo qonnaatin fooyya'ee kan dhufe yoo ta'u hedduu magariisawaa dha.

Biyyi tokko oomisha midhaan gaarii qabaachuuf xaa'oo nam-tolchees haa ta'u, kan uumamaa isaan barbaachisa . Namoonni kunneen xaa'oo nam-tolchee fe'anii dhaabachaa jiru. Kunis yeroo waqtii gannaatti kan barbaachisu waan ta'eef, qotee bultoonni bitachuu qabu.

Isaan kun aanga'oota biyyoota lamaa kan waliin taa'anii mari'achaa jiraniidha. Karaa mirgaan kan jiran kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanechi Abeebee yoo ta'an, karaa mirgaan immoo gita isaanii kan biyya Isiraa'eliitu jira.

Gaazexaan Bakur jedhamuun beekamu, gaazexaa odeeffannoo garaa garaa dhimmoota akka siyaasaa, hawaasummaa fi diinagdee irratti odeeffannoo dabarsuu fi marii gaggeessu yoo ta'u, gaazexaan kan miidiyaa mootummaa bulchiinsa naannoo Amaaraa ,Korporeeshinii Miidiyaa Amaaraa jedhamuuti.

Iddoo kanatti teessuma bareedaa Fi miidhagaa walitti naanna'ee jiruu argamaa jira. teessumni kun teessuma taa'umsaa ispoonjii qabu fi teessuma nyaataa kan taheetu argamaa jira. teessumni bifti isaa adii bareedaa kan tahee fi baay'ee kan namatti toluudha.

Meeshaaleen kunneen oomishoota xixiqqoo lootii gurra shamarraniitti keewwataman yoo ta'an, haalluu garaa garaa qabu. Haalluuwwan garaa garaa kunneen kan akka :adii, keelloo, warqee fi kanneen biroo yoo ta'an, meeshaaleen kunneen meeshaalee miidhaginaa yeroo garaa garaaf ittiin miidhaguuf oolanidha.

Biqiltootni qabeenya uumamaa haalluu magariisa qabaniifi naannoo miidhagsaniidha. Biqiltootni dhala namaaf faayidaa hedduu qabu. Faayidaa biqiltootaa muraasa keessaa; nyaataaf, madda qorichoota adda addaa, qilleensa gaariifi dawoo bineensota bosonaa ta'uun tajaajilu. Biqiltootni akaakuu hedduutu jiru.

Qananiisaa Baqqaleen lammii Biyya Itoophiyaa ta'ee, nama waggoota dheeraaf dorgommii fiiggichaa irratti hirmaachuudhaan injifannoo gurguddaa galmeessisaa turedha. Qananiisaan jaalala biyyaaf qabu karaa kanaan nama mul'isedha. Badhaasa warqii meedaalaa yerooo hedduu moo'eera!

Naannoleen dirree diriiraa qaban oomisha midhaaniif baay'ee gaariidha. Dirreen kun xaafii oomishee kan jiru yommuu ta'u, qotee bultoonni waliin lafa kana facaasanii jiru. Biyya ofii oomisha jallisiin oomishuun guddina dinagdeef gaariidha.

Kiraarri meeshaa aadaa muuziqaa keessaa isaa tokko ta'ee sagalee qalbii namaa booji'u qaba. Muuziqaan miira namootaa si'eessuu keessatti adda dureen kaafama. Isaanis meeshaalee muuziqaa sagalee bareedaa baasuu danda'aniin yoo dalagaman qofa.

Konkolaataan gosa geejjiba lafarraa keessaa tokko ta'ee, geejjiba namoonni guyyaa guyyaan ittiin imalaniidha. Konkolaataan lafa fageenya qabu, miillan deemuuf ulfaatu yookiin hindanda'amne tokko sa'aatii muraasa keessatti qaqqabuuf baay'ee nama gargaara.

Shiboo gurracha ibsaa of keessa dabarsuudha. shaboon Kuni iddoo humni ibsaa jirutti Kan suuqamudha. erga suuqameen booda meeshaaleen elektirooniksii kanneen biroo hedduu yeroo tokkoon fayyadamuu Kan nu dandeessisuudha. kanaaf humna ibsaa dabarsuuf oola.

Muka guddaa karaa daangaa dhaabatee jiruudha. mukni Kuni baala magariisa ta'e Kan qabuudha. iddoon mukni Kuni itti dhaabbatee jiru dallaa simintoodhaan ijaarame jalattiidha. karaan konkolaataan ittiin deemuuf muka cinaadhaan darba. mukni Kuni karaadhaan gamaafi gamanas Kan jiruudha.

Kun mala teekinooloojii ittiin annisaan elektirikii maddisiifamu keessaa tokko yoo ta'u, annisaa aduu gara annisaa elektirikiitti kan jijjiiru soolaariidha. Soolaariin kun bal'ina kan qabu ta'ee annisaa akka argatuuf aduu keessa kaa'amee jira.

Namoota baayyatanii bakka tokko taa'aa jiran yoo ta'an isaanis namoota karaa seeraan alaa biyyaa keessaa bahuuf doonii bishaanii irra deemu eeggachaa jiranidha. Doonii guddaan tokko ammoo isaan cinaa dhaabbatee kan jirudha.

Namoota daraaraa baay'ee bareedaa ta'eefi halluu garagaraa qabu walitti qabanii bira taa'aa jiraniidha. daraaraawwan Kuni halluu diimaafi keelloo akkasumas halluu magariisa Kan qabuudha. daraaraan yeroo qophiiwwan garagaraa mana ittiin bareechuufi harkatti qabachuuf Kan ooludha.

Meeshaa faayya harkaa fi mormatti baayinaan kaawwatamuudha. Meeshaan kun lama ta'ee wal bira ta'aa jira. Yeroo baay'ee faayyaaleen akkanaa abboota amantaa adda addaa biratti akka mul'istuu amantaa sanaatti yeroo fayyadaman ni agarra.

Kophee dhiiraa kan faanni isaa jalli halluun isaa adii ta'ee fi gubbaan isaa immoo halluu gurraacha qabuudha. Kophee lamaan kana keessaa tokko cinaachaan kan ciisaa jiru yoo ta'u tokko immoo seerumaan lafa ta'aa jira.

Ishiin suuraa irratti muldhattu tun maashinii uffataatiin uffata hodhaa jirti. Akkuma beekkamu dhalli namaa yoo uffanni jalaa cite uffata citaa uffatee hin deemu. Uffaticha san mana hodhaa fiduudhaan maashinii uffataatiin akka uffatichi hodhamu taasisu.

Kun mana bakka bashannanaatti argamuudha. Mana kana jala barcuma irra taa'uuf tajaajilan sadiitu walitti naanna'ee kaa'amee jira. Barcuma kanneen gidduu minjaalatu kaa'amee jira. Akkasumas, mana kana jala abaaboo qodaa keessatti guddifamaa jirutu jira.

Konkolaataa guddaa halluu diimaa qabu kan gololleewwan isaa iddoo afuritti hidhamee jiruudha. Konkolaataan kun ba'aa ulfaataa lafa dheeraa baatee deemuu kan danda'uudha. Naannoo konkolaataan kun dhaabbachaa jiru mukeen baala hin qabne argamaa jiru.

Handaarq garbaa buufata doonii irratti kontiinaroonni meeshaa biyyoota alaatii galan baatanii jiran wal irra nammanii taa'aa jiru. kireeniin Konkolaataa xiqqoo duuban banaa qabdu tokko irra dhaabbatee konteenara wal irra naqaa jira.

Maashiniin noottii qarshii abbaa qarshii digdamaa lakkaa'aa jira. Maashinni kun karaa ammayyaa'aa qarshii ittiin lakkaa'amuudha. Bifti. maashina qarshii lakkaa'uu guutummaan isaa gurraacha. Gubbaa isaa irraa tarree lakkoofsaa ofirraa qaba. Qarshii irra suurri nama jira.

Dhimma biyyaa irratti kan qooda fudhatu warreen dhiiraa qofa itoo hintaane shaamarranis iddoo olaanaa qabu. Kana jechuun akka fakkeenyaatti biyya keenya kaasuu dandeenya. Biyya keenya keessatti durii kaasee dubartoonni keenya hojii guddaa hojjechaa har'a gahan. Gara fuulduraattis abdii guddaatu irraa eegama.

Hooggantoonni biyyaa namoota daanteettiifi beekumsa olaanaa qaban, kanneen biyya gaggeessuu yookiin hoogganuu danda'aniidha. Namoonni kunis, biyya tokko itti fufsiisuuf yookiin gara fuulduraatti ceesisuuf, namoota beekumsa gahaa yookiin beekumsa olaanaa qabaniidha.

Namichi gurraachi daabee jaldeessaa mataatti hidhatee morma isaan ofirra naanna'ee as ilaalaa jira. Namtichi kootii adii uffatee jira. Daabeen dabbasaa fi gogaa jaldeessaa irraa kan hojjatamuudha. Iddoo baay'eetti akka mallattoo goorummaatti ilaalama.

Iddoo kanatti dhugaatii lallaafaa baay'inaan jiruu argaa jirra. dhugaatii kun kan nama hin macheessinee namni kamiyyuu dhuguu ykn fayydamuu kan danda'udha. dhugaatiin kun kan halluu keelloo ykn bicaa tahe kan qabuudha. dhugaatiin kun qodaa isaa keessa jira.

Kun mana gurgurtaa wantoota garaa garaati. Wantoonni nyaataaf oolan baay'een kanneen akka: qullubbii diimaa, qullubbii adii, dinnichaa fi wantootni baay'een qodaatti naqamuudhaan kaa'amanii jiru. Namni gurguru, akkasumas namoonni bitatan bakka kana jiru.

Namoota daandii xiqqoo manaa fi mana gidduu jiru irra baay'inaan deemaa jiraniidha. Naannoo namoonni kunneen deemaa jiran dunkaana adda addaa jala meeshaalee halluu akka keelloo, diimaa fi magariisa qaban baay'eetu jira.

Gamoon kun, masaraa Gondar yokin masaraa Faasilii dha. Masaraawwan Gondar kunneen bara giddu galeessaa keessa bara mootota Gondar jedhamee beekamu keessa jaarraa kudha jahaffaa keessa mootii faasiladas fi mootota Gondar birootin hojjataman.

Itti gaafatamummaa fi iftoomina mootummaa akkasumas qaamolee mootummaa mirkaneessuuf maddi odeeffannoo jiraachuu ni qaba. Namichi kun dhimma kana irratti kan hojjetu yommuu ta'u, jaalatamummaa mootummaa mirkaneessuu irratti nama hojjechaa jirudha.

Nammota afur ta'aanii gaara gudditti naannoo Oromiyaa keessatti argamtu gaara tullu Diimtuu irra dhaabbachaa jiraniidha. Namoota kana keessaa tokko kephee gurraachaa fi uffata diimaa uffachaa jira. Akkasumallee kan uffata gurraacha uffachaa jiru jira.

Namichi buna danfaa siniitti qicame quboota isaatiin qabee taa'aa jira. Sinii bunaa irra halluu diimaa, keelloo fi magariisni mul'achaa jira. Gidduu isaa irra leenci ni jira Maddiidhaa aarri ixaanaa aaraa jira.

Mana maashina mukaa keessatti gaafa muka akka xaawulaa irraa qaama isaa irraa kaafnee soofnu waan lafatti harca'ee gatamutu Jira. Wanti Kun meeshaalee manaa tokko tokko akkasumas abiddatti gubuuf illee ni oola

Kun gosa konkolaataa dhuunfaa kan mooraa mana jireenyaa keessa dhaabamee jiruudha. Konkolaataan kun nama muraasa qofa kan qabatu yoo ta'u, bifa daalacha kan qabuudha. Manni jireenyaas mooraa kana keessatti argama.

Namoota uffata seeraa uffatanii karaarra jiraniidha. namoonni Kuni qaama seeraa nagaa kabachiisudha. isaan keessaa inni tokko suuraa waraabaa Jira isaan kuun immoo ni dhaabbatu. isaanis Kan dhaabatanii Jiran karaa konkolaataa irra yoo ta'u inni tokko uffata to'attoota geejjibaa uffatee Jira.

Fakkii kana irraa akka mul'atutti dubartii boorsaa baattee deemtu, konkolaataawwan, daandii fi gamoo argina. Daandiin kan geejjibni irratti geejjibsiifamudha; konkolaataawwan immoo namaa fi mi'oota geejjibùuf oolu akkasumas gamoowwan immoo bakka galmaa fi mana hojii ta'uu tajaajilu.

Kopheen meeshaa qaama keenya irratti keessattuu miila keenya irratti hidhannuu fi kan wantoota akka gogaa bineeldotaa yookaan pilaastikaa irraa hojjatama. Namni tokko gaafa kana bitatu lakkoofsa isaaf ta'u filee bitata.

Nama dhiiraa uffata gurraacha uffatee dhaabatuudha. namni Kuni warqee mormatti godhatee jira. lafni inni dhaabatee jiru marga magariisa qaba. gara duuba isaatti manni halluu adii dibamee lamatu jira. karan konkolaataa dhiphaan duuba isaan darba.

bakka bashananaa yoo ta'u bakka addaa teessoon namni irra taa'u qophaa'ee taphni maqaan isaa saddeeqa jedhamu itti taphatamudha. taphni kunis garee yookaan nama lamaan kan taphatamudha. teessoon afur saddeeqichatti marsee kan jirudha.

Biqiltuun nyaataa yookin kuduraa fi muduraa keessaa tokko kan ta'e kun, maqaan isaa muuzii jedhama. Muuziin kuduraa fi muduraa keessaa isa tokko yoo ta'u dhangaalee nyaataa keessaa hamma pirootinii fi kaarboohaydireetii of keessaa qaba.

Atileetonni dursanii seenuuf wal dorgomaa jiru. Atileetiin lammii Itiyoophiyaa dursaa jirti. Itiyoophiyaa biyya atileetiksiidhaan maqaa gaarii addunyaa irratti qabduudha. Jalaan ' Atileet Maartaan fiigicha abbaa meetira 3000 riikardii cabsuudhaan mootee jirti ' kan jedhu barreeffameera.

Namoonni dhuunfaa tokko tokko kophaatti bakka taa'anii fi kutaa kophaatti keessatti wantoota shaakalanii fi yaada isaanii lafatti buusuuf bakka itti yaalan ni qabu. Bakki kunis woorkshooppii kan jedhamuu fi bakka mijataadha.

Iddoo kanatti waan nuti suuraa isaa argaa jirru kun akka manatti namoonni sharaa hidhanii uffannaa addaa addaa hodhuu ykn suphaa kan jiranidha. akkasuma illee makiinaa huccuu ykn uffannaa hodhutu argamaa jira.

Irreechi ayyaana galateeffnnaa guddaa ummata oromooti. Irreechi mallattoo tokkummaafi jaalalaati. Irreechi ayyaana yookiin aadaa Oromoo yeroo ganni caamee birraan bari'u, waaqayyoon kan Ganna dukkana keessaa gara ifaatti waan nu ceesifteef jedhanii waaqa itti galateeffataniidha.

Dallaa mukkeeniin ijaarame duuba baargamoo gurguddoo fi qaqalloon. wal keessa dhaabbatanii jiru. Kana malees, mukri guddaan kaachaa isaan keessaa dallaa irra as ba'ee jira. Gaaddidduun mukkeenii lafa irratti dukkanaa'ee argama .

Qonni adeemsa lafa qotuufi beeylada horsiisuu yookiin furdisuuti. Qonna lafaa jechuun adeemsa namoonni yookiin Qotee bultoonni lafarraatti bifa ammayyanis ta'ee, bifa aadaatiin oomisha midhaan gosa adda addaa oomishaniidha. Horsiisa beeyladaa jechuun immoo loon horsiisuufi furdisuudha.

Akka biyya keenyaatti Sireen waantota hedduu irraa hojjetama. Isaan keessaa Leemmana kaasuu dandeenya. Waanti kun ogeessotaan kan hojjetamu yoota'u miidhaginni isaa baay'ee guddaadha. Kana irraa ka'uudhaan bakkeewwan bashannanaa tokko tokko keessatti qopheeffamuudhaan fayyadamtootaaf dhiyaata.

Sirni fuudhaa fi heerumaa yeroo ammaa kana bifa ammayyaatiin kan gaggeeffamaa jirudha. Duratti namoonni fardaa fi gaangeetiin wal fuudhu. Amma garuu konkolaataatiin sirna gaa'ela isaanii gaggeeffatu. Konkolaataan daandii irra jiran kun akkasumadha.

Kopheen wantoota bu'uura jireenya dhala namaa keessaa isa tokkodha. Kopheen wanta dhalli namaa miilla isaatti godhatee deemudha. Kunis miidhagani yookiin bareedina keenyaf kan ooluufi miilla keenya gufuu adda addaa irraa ittisuuf gargaara.

Allaattiin lubbuu qabeeyyii keessaa tokko taatee, kan baallee yookiin koochoo qabduufi samii keessaa balali'uu dandeessuudha. Allaattiiwwan gosa baay'eetu jira. Isaan keessaa muraasni; makoodii yookiin gugee, simbira, culullee, guchii, daakkiyyee, gogorriifi kanneen kana fakkaataniidha.

Kan suura irratti argamaa jiru bakkee bashannanaa namtolchee yommuu ta'u, namoonni hedduun yeroo daawwannaaf gara kana imalan mul'atu. Bakka bashannanaa hawwataa fi miidhagaa ta'eedha. Bishaan, biqiltoota fi dachee magariisaan kan uffifameedha.

Yuunivarsiitiin mana barnootaa sadarkaa olaanaa, iddoo barattootni qaxaleen itti barataniidha. Itiyoophiyaan yuunivarsiitota mootummaas ta'ee kan dhuunfaa baay'ee qabdi. Isaan keessaa muraasni yuunivarsiitii Finfinnee, yuunivarsiitii Jimmaa, yuunivarsiitii Hawwaasaa, yuunivarsiitii Amboofi kan kana fakkaatan.

Daa'imni kun yeroo jalqabaaf gara mana barumsaa akka deemte fi barnoota yeroo jalqabaaf akkaa eegalte salphaatti hubachuun ni danda’ama. Bara 2017 gara mana barnootaa akka deemtee fi guyya jalqabaa ishee ta'uutu hubatama.

Qalama halluu lama qabu baay'inni Isaa jaha ta'eedha. isaan keessaa sadi gurraacha yoo ta'u sadi immoo halluu bifa samii Kan qabuudha. qalamni Kuni meeshaalee barnootaa keessaa tokkoodha. yeroofi yeroo biroos waraqaarratti ittiin barreessuuf fayyada.

Dabtarri gosa meeshaalee barreeffamaa keessaa tokko ta'ee halluu adda addaa qabaachuu danda'a. Kaayyoo oomishamee irratti hundaa'uun dabtarri halluu akkasumas gosa adda addaa ta'uu danda'a. Kan barattootaa fakkeenyaaf gabaabaa fi giddu galeessadha.

Magaalaa guddoo kan gamoon keessaa mul'atu, namoota hedduu, konkolaattota gosa gara garaa fi mukkeen argina. Magaalaa gurguddaa keessatti namoonni bakka gara bakkaatti socho'uuf geejjiba konkolaataa fayyadamu. Miilaan deemuun bakka yaadan dafanii qaqqabuun nama rakkisa.

Gaariin gosa geejjibaa keessaa tokko ta'ee, bakkaa bakkatti garaagarummaa ni qabaata. Innis meeshaalee bakkaa bakkatti kan ittiin geejjibnuu fi yeroo tokko tokko immoo nama illee kan fe'an ni jiru. Kunis akka maashina salphaati.

Maashinni midhaan haamee dha'ee callee jira. Namoonni sadii fooxaa mataatti maratanii midhaan callaa jalaan kuntaalatti harachaa jiru. Konkolaataan midhaa calleessaa jiru bifti isaa diimadha. Kana malees, Fagoo irratti mukkeen gurguddoon ni argamu .

Konkolaataan fe'umsaa Ayisuuzuu jedhamu ba'aa hedduu baatee imalaa jira. Ba'aa samii jala ga'ee jiru irra namoonni lama taa'aa jiru. Kana malees, namoonni lama balbala konkolaatichas cufaa jiru. Konkolaataan kun cilee fe'ee jira.

Hooggantoonni biyyaa namoota barnoota olaanoofi beekumsa qaban, kanneen biyya bulchan yookiin gaggeessaniidha. Muummichi ministeeraa keenya pirisidaantota biyyoota garaa garaa waliin marii gochaa jiru. Egaa mariin biyyoonni adda addaa waliin taasisan waan baay'ee barbaachisaadha.

Dhugaatiin wanta dhangala'oo dhalli namaa dheebuu isaanii ba'uuf, afaaniin gara keessaatti fudhatan yookiin dhuganiidha. Gosoota dhugaatii keessaa tokko dhugaatii bishaaniti. Bishaan gosa dhugaatii keessaa isa jalqabaafi kanneen biroo irra kan barbaachisuudha. Dhugaatiin biroo immoo dhugaatii waarshalee keessatti oomishamaniidha.

Naannolee bosonoomsuu fi biqiloota kunuunsuun dirqama qotee bulaa qofaa osoo hin taane, itti gaafatamummaa lammiilee hundaati. Qotee bultoonni kunneen biqiloota dhaabatanitti qotaa kan jiran yommuu ta'u, faalama qilleensaa hir'isuu keessatti gahee isaanii bahachaa jiru.

Kottoleessaan nyaata battalumatti baduu danda'u yeroo murtaa'eef akka hin banne taasisa. Innis humna ibsaan hojjata. Kottoleessaa irratti lakkoofsi baankii daldala Itiyoophiyaa barreeffamee jira. Kana malees , Istiikariin adda addaa irratti maxxanfamee jira.

Kun meeshaa qara qabu kan ittiin haala salphaadhaan quba lamaan qabuun wantoota muruuf gargaaruudha. Karaan ittiin muru sibiila irraa kan hojjetame yoo ta'u, qabannoon isaa immoo pilaastikii irraa kan hojjetameedha.

Mana keenya keessatti gaafa xuraawaa haran akka bara durii irraa haala durii irra adda ta'een salphaatti mana ittiin qulqulleessuu dandeenya. Keessumaa manneen ammayyaa kan akka gamoo fa'aa irratti meeshaa kana fayyadamna.

Namoonni harkaan buna dheedhii qicanii ilaalaa jiru. Bunni dheedhiin kuntaalatti guutamee gabaaf dhiyaatee jira. Buna kuntaalatti nammee jiru fuuldura madaalli hangaa taa'ee jira. Madaalli hangaa hanga bunaa safaruuf itti fayyadamna.

Iddoo kanatti wanti nuti argaa jirru kun qubeessaa ykn koppii kan jedhamuudha. Koppiin kun faayidaa hedduu jiruu fi jireenya dhala namaa keessatti faayidaa hedduu kenna. Inni wanna tokko ittiin barreessuuf kan fayyaduudha.

Tuuta abbootii gadaa Oromoo argina. Abbootiin gadaa kun uffata abbaa gadaa, halangee fi marga jiidhaa qabachuun kan argamaniidha. Abbootiin gadaa lallabaaf, waaqa galateeffachuuf, kadhachuuf, gumaa araarsuuf yookaan wal dhabdee hiikuuf yeroo baay'ee walitti qabamu.

Iddoo kanatti namoota gabaa deemaa jiran argaa jirra. namoonni kun baay'inaan kan jiraniidha. akkasuma illee wantoota addaa addaa argaa jirra. kanneen akka nama, lukkuu, konkolaataa fi wantoota addaa addaa argaa jirru. konkolaataan kun bifti ishee adii bareedduu kan taheedha.

Konkolaataa lama ta'ee cina daandii irraa mana dhagaan ijaarame diigaa jiruudha. Konkolaataan mana diigaa jiru kun halluun isaa diimaadha. Akkasumallee daandii irra konkolaataa baay'eetu dhaabbachaa jira. Manni diigamaa jiru kun naannoo magaalaa Finfinnee yoo ta'u haaromsa daandiif diigama.

Biqiltootni qabeenya uumamaa haalluu magariisa qabaniifi naannoo miidhagsaniidha. Biqiltootni dhala namaaf faayidaa hedduu qabu. Faayidaa biqiltootaa muraasa keessaa; nyaataaf, madda qorichoota adda addaa, qilleensa gaariifi dawoo bineensota bosonaa ta'uun tajaajilu. Biqiltootni akaakuu hedduutu jiru.

Biqiltuu magariisa dheerina gabaabaa qabu. biqiltuun Kuni naannawa lafa gammoojjiitti baay'inaan Kan argamuudha. biqiltuun Kun daraaraa Kan qabuudha. iddoon biqiltuun Kuni itti biqilee jiru naannawa qilleensa hoo'aa Fi kattaa qabudha. iddoo lafa biyyee baay'ee hin qabneettis ni biqila.

Loogoo ykn Asxaan ministara barnoota Itiyoophiyaatu fakkii irra jira. Barreeffamni 'Ministara Barnootaa' jedhu Afaan Amaaraa fi Afaan Ingiliffaan barreeffamee jira. Walakkaa irratti fakkiin kitaaba saaqamaa ni jira. Asxaan isaa bifa geengoo qaba .

Kun foddaa teelevizyiinii Itiyoophiyaa yeroo oduu dabarsuudha. Foddaa kana irratti karaa mirgaatiin suuraa muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiyy Ahmadiitu jira. Karaa bitaatiin immoo barreeffama afaan Amaaraa fi aasxaa ETV'tu jira.

Isaan kun uummata Oromoo ayyaana Irreechaa kabajuudhaaf gara malkaatti ba'anii jiraniidha. Uummatni kun hundumtuu uffata aadaa Oromoo uffatanii jiru. Heddumminaan walitti qabamanii naannoo haroo dhaabbatanii jiru. Bosonaafi haroo itti irreeffatan cina jiru.

Qaabeenyi uumamaa qabeenya uumamaan lafa irratti argamanii, kan nam-tolchee hintaaneedha. Qabeenya uumamaa keessaa muraasni; laggeen adda addaa, haroowwan, galaanota, albuudota, gaarreen, allattiiwwan adda addaa, bineensota bosonaa, bosonafi kanneen kana fakkataniidha.

Beeksisni mana barreessaa sibiila lamaan dhaabbatee jiru irratti maxxanfamee jira. Baanarii irratti Afaan Amaaraan ' mana maxxaansaa Habtaamuu lakkoofsa sadaffaa jedhu ni jira. Baanari fannifamee jiru jala dhakaa guddaan tokko ciisee jira.

Mana itti rifeensi dhiiraa sirraa'utti namni namaaf sirreessu sun uffata kan mudhii olii kophaatti kan uffatamuu fi namni rifeensi sirratuufis teessoo naanna'uu danda'u irra taa'uun sirreeffata. Mana akkanaa keessas daawwitiin ni jira.

Abbaan taayitaa tokko mana maree bakka bu'oota uummataa keessa dhaabbatee harka isaa ol qabee kakuu raawwachaa jira. Dudduuba isaatti abaaboon mi'a keessa dhaabbateera. Kana malees, alaabaan Itiyoophiyaa dudduuba isaa dhaabbatee jira.

Gaanii bishaanii guddaa kan dhagaa fi simmintoo irraa hojjetameedha. Gaaniin kun bishaan dhugaatii kuusee namoota naannoo sanaaf raabsa. Naannoo gaanii guddaa kanaatti mucaan daa'ima xiqqaan tokko harka isaa wal keessa maratee deemaa jira.

Ijaarsi mana jireenyaafi gamoowwan garaa garaa yeroo gaggeeffaman ofeeggannoo guddaatu barbaachisa. Sababiin isaas yeroo kana namoonni ijaaraa jiran waantota itti fayyadamaa jiran irraa kufuudhaan lubbuu namoota baay'eetu bada. Kana hanbisuudhaaf ofeeggannoo cimaa taasisuun dirqamadha.

Asxaa garee kubbaa miilaa buna Itiyoophiyaa. Gubbaan afaan Amaariffaa fi Afaan Ingiliffaan barreeffamni ' Buna Itiyoophiyaa ' jedhu barreeffamee jira. Walakkaa isaa irraa fakkii jabanas qaba. Mataa gubbaa irraa mallattoo urjii qaba.

Akka biyya keenyaanni nyaanni namoonni sadarkaa galiitiin bakka garaa garaa irra jiran soorratan adda adda ta'us; Kan namoonni baay'een fayyadaman nyaata gosa adda addaa jedhamee kan waamamudha. Nyaanni kun shiroofi waantota biroo dabalatee dhiyaata. Gatiin isaas baay'ee madaalawaadha.

Namni kun nama siyaasaa yoo ta'u yaa'ii mana maree paartilee siyaasaa Itoophiyaa keessatti sassaabaa yokin walitti qabaa ta'uun tajaajilaa jira. Paartileen siyaasaa Itoophiyaa keessatti karaa nagaan socho'aa jiran mana maree waliinii qabu.

Manni baruumsaa iddoo yookiin bakkee dhalli namaa tajaajila baruufi barsiisuu itti argatuudha. Manni baruumsaa sammuu dhala namaa qaruufi bakka hayyootafi saayintistoota adda addaa itti oomishuudha. Dhalli namaa sammuun gufachuuf, dirqama Mana baruumsaa galuu qaba.

Namni kun, tajaajilaa yokin luba mana amantaa Kiristaana Ortodooksii warra Ortodooksii bahaa jedhamanii dha. Waldaan Kiristaana Ortodooksii warra bahaa waldaa biyyoota awurooppaa bahaa keessatti yeroo durii kaasee bal'inaan argamuu fi tajaajila kennuu dha.

Biyya keenya keessatti warshaalee hedduu bu'aa guddaa argachaa jiran keessaa tokko warshaa oomisha Bishaan dhugaatii Ayilaandiiti. Warshaaleen kun biyya kana keessatti hanqinni bishaan dhugaatii guddaan waanta jiruuf bu'aa guddaa argachuu danda'aniiru.

Suuqii uffata keessatti shurraabii laphee irraa sarara gurraacha qabu fannifamee jira. Kana malees, duuba isaatti shaamiziin harka dheeraa halluu gurraachaa fi diimaa fannifamee maamila eeggachaa jira. Shurraabiin bifa boora fakkaatu qaba.

Qananiisaa Baqqalaan lammii biyya Itoophiyaa yommuu ta'u, seenaa keessatti nama injifannoo biyya isaa fiiggichaan galmeessedha. Qananiisaan yeroo hedduu biyyoota garaa garaa deemuun fiigee moo'atee nama badhaasa fudhachaa turedha. Nama cimaa ture!

Dubartoota mana nyaataa keessaa biddeena tolchaa jiraniidha. Dubartoonni kunneen biddeena hedduu tolchanii wal irra tuulanii jiru. Dubartoota kana keessaa harmeen tokko biddeena eelee irraa fuutee iddoo biddeenni walitti qabamaa jiru ka'aa jirti.

Guddinni biyya tokkoo gara fuulduraatti abdii akka qabaatuuf daa'imman irratti sirriitti hojjechuun gaariidha. Sababni isaas daa'imman kun boru guddatanii warra biyya kana bulchan waanta ta'eef egereen biyya sanaa rakkina jalatti hinkufu. Kanaaf daa'imman barsiisuun boruuf abdii kaawwachuudha.

kuusaa kuduraaa, muduraafi fuduraalee gosa gara garaa kan ta'e suupper maarkettii argaa kan jirrudha. mana kuusaa kana keessatti kanneen argaman kunneen gurguramuuf kan as jiranidha. fakkeenyaaf kanneen akka muuzii burtukaanaa fi habaabiidha.